Noba la are a maala vūū poɔree. Ka bayi a are a maala, ka bayi a zeŋe a meŋ sul ba zur a meŋ maana. Ka kaŋa meŋ zeŋe a leɛ kaara ba. Ka kaŋa meŋ zeŋ a leɛ kaara zie kaŋ. Ka kaŋa vuune a kyɛ meŋ kaara a ba zie.

pɔgeba la are yaga lɛ ka ba mine a de wagyɛ seɛ ba nyaaŋ a kyɛ vũũni a de kõɔ ɔŋ bone a tuno, a bu… a tuno a oraba ka ba ɔŋe. Ka kaŋ meŋ vũũni a meŋ ɔnna ennɛ a oraba kaŋ naŋe e yelo kyɛ ka ba mine meŋ tɔŋ laẽ are a kaara.

Noba mine la zeŋe a de ba boma a toore ba nuuri, ka a kyɛ zeŋ a maala vaare boma. Kaŋa sue bonvaare ka kaŋa su bompelaa, ka kaŋa da su bonvaare.

Hũũ la di teŋɛ kaŋa yaga zaa. A di yie poore zaa ane lɔɛ yaga zaa, a zi.. a yiri poɔ. Ka noba mine a te are a zie ka`tɔɔre lɛ a kaara a vũũ naŋ di.

Lͻͻre kaŋa le ane noba ka ba mine a le a leԑ iri zeŋe. Ka po le ŋmԑ lͻͻzeԑ kaŋa yiri, a le ŋmԑ lͻͻzeԑ kaŋa ka noba are kaaya sugene ane bompeԑle a are a lͻԑ zie.

Pɔg la zeŋe a maala bondirii, a ɔŋ kõɔ a biŋi, a kyɛ de a bon boma a pare bo a rɔba zu, a kyɛ dogele ane kupooti, a kyɛ de soɔ a maala a mine